Pogɔ are a smila kyɛ kaa kòɔ bontolaa a be o lomboreŋ ka o puori meŋ ka teɛ a yagle kyɛ ka flaaware a biŋ o puoɔriŋ.

Lɔɛ ayi a nyɛ aasedɛn ka kaŋa e lɔɔzeɛ, ka a kaŋa meŋ e lɔɔpelaa, kyɛ ka a lɔɔpelaa kaŋa meŋ a gaa.., ayi a gaa are zie kaŋa ka noba bayi a kyena, ka kaŋa meŋ ne.., tɔɔ a zɔŋ moto.

Pɔgɔ ne biiri bayoubu a arẽ kaa biiri a kɔri a poɔ kye ka kanga a arẽ a zeg ɔ nu kye bang sege maraa dankpining ming ka poor people governance.

Lɔɛ vũũ naŋ didi, lɔɛ gyamaa ane nensaalba, baŋ are a sobiri poɔ ka feeleŋ seteesini a are peɛle ana zie na. Ana na nensaalba kaara.

Taayaboore gyamaa aŋ yɛ kɔɔre kɔɔre a biŋ kaa waayɛ meŋ baŋ vilevile oŋ meŋ gaŋ ana lomboriŋ ka die kaŋa a are pɛɛle ana zie ne .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

Dɔba mine banaare ane pogɔ kaa a dɔba bata arekyɛ kaa dɔɔ bonyenee zeŋ kyɛ ka pog bonyeni meŋ zeŋ kaa dɔɔ kaŋa nimitooreŋ ka glaase bebe kyɛ kaa dɔɔ kaŋa are kyɛ zege o nu ka kaŋa na are a lie de o nu gaa noo puoriŋ.

Noba bapoi a are ka kaŋa a yuogɔɔ noɔre kaa banaare a vɔgle kpoglo bonhū kaa bata meŋ vɔgle kpogle zeere kyɛ ka banaare a meŋ vɔgle kpogle pɛ̃ɛ̃ne.

Nuba mene banuu a arẽ ka ba bata tare a pɛgli biiri kaa kanga suba arẽ ba poɔring a su kpare pelaa kye ka ba bayi meng zeng ka tabol bing ba nimitoɔring kaba segrɛ.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

Biire banaare ka kaŋa le duuku kyɛ ka bayi meŋ a laara kyɛ baŋ tare laa ka kaŋa de o nu ennoo noɔreŋ kyɛ ka kaŋa meŋ nu a be a laa poɔŋ kyɛ ka kaŋa a meŋ a te a laa a tare lɛ.

Noɔtei bang maale a bing kaa e different different kalors kaa mene tari a zu peɛne ,kaa mene zuri e ziiri ane peɛne kye ka a.

Dɔba bata ang arẽ a meɛre zeɛ ka ba bayi su bun blue noma blue kye bang zaa vɔgli kpoglo kye ka spirit level a bin kanga lɔmboring kye bang dɔgli blokiri.

Doba bayi ka kaŋa a dɔɔ kyɛ su kootu kpɛŋ kaa kaŋa meŋ a are a nyɔge bonkaŋa kyɛ kaa bayi zaa a vɔgle kpoŋlo kpoŋlo bonpeɛɛni.

Wɔɔ ayiŋ are kaa nempeɛne mine bee ba zaa seŋ, azaa sensoɔreŋ. Kyɛ ka moore ane teere a be a anaŋ zia ŋa. Bampaa zeŋ a kyɛ kaara a wɔɔr.

Biire mineŋ seɛ bawa seɛ būūhū kaa baŋ le buulo ba gbɛɛŋ kyɛ ka ba mine meŋ zèŋ kaara kyɛ ka kaŋa meŋ pãã ngmirɛ a gangaa baŋ seɛrɛ a goɔrɔ.

Neŋgyammaa mine a kyinɛ ka ba mine su bonzeere ka mine su bonsɔglɔ ka ba mine vɔgle zupilzeere ka ba mine meŋ vɔgle zupilsɔglɔ kyɛ baŋ pɛgle taaboore ka sɛgre sɛge maraa.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

Dɔɔ boŋ-yenii ane pɔɔbɔ bayi. Kaa pɔɔbɔ bayi na a su kparegiriiŋ kaa kaŋa toŋ walantinbuut kyɛ baŋ sɛllɛ teere kyɛ ka, daare peɛle ba.

Pɔgɔ a zeng kogi eng ka a kogi e green kye ka ɔ laptɔp a beng ɔ ningmetouri ɔng de ɔ nibeɛ a dɔgle a laptɔp zung kye eng watch kye le su bunsɔglɔ meng kye ka bonkanga a dɔgle table zung.

Pɔgeba mine bayi ane ba biiri bata, a are, ka a pɔgɔ a tare baage ayi kyɛ ka lɔɔ-giriiŋ kaŋa are peɛle ane lɔɔpelaa kyɛ ka neɛkaŋa meŋ a zɔŋ moto.

Noba mine neŋ gyammaa a kyinɛ a tuuro taa kyɛ taa baagirre a kyinɛ moɔ poɔ kyɛ ka daare are are ka noba meŋ araa be a kyɛ kaara ba.